Ame hatsotso aɖewo nye ya le afi ya nɔ etsi ɖem le edu aɖe me. Eke etsiɖeŋu agbagbadzem eyi ke ale ke woaŋɔ etsia. Eyi ke dɔwɔviwo le edzi ɖekaɖekatɔe. Eyi ke eglixɔ aɖewo le womegbe le afi ya. Ame ɖeka nɔ anyi, ame ɖeka do awu dzi.

Ame aɖewo le aboƒoƒe le abo ƒom kpakple ashi eyi ke aboƒola ɖeka la eƒe afɔ ɖeka le dzii, ɖeka le anyigba. Wo katã wodo awu ŋgba ɖeka ke ŋgba vovovowo to wo nɔnɔewo me awuwo me.

Si nyakpɔ aɖe nye si eyi ke woɖo fɔkpa vovovowo ɖe afiaa. Fɔkpadzrala lé kotoku aɖe le asii eyi kea me yiwo ke va ashia me va ŋu ƒle ƒe. Nyɔnu aɖe le afia to fɔkpatɔ ŋtsi yi ke ŋutsu aɖe hã le afiaa, elé kaƒomɔ̃ ɖe etonu.

Ama ɖewo eti nom eda yevu bolo ɖe agba me le kplɔ̃ dzi. Etiwɔnu le kplɔ̃ dzi kple gbalẽa ɖe hã le ekplɔ̃ dzi. Ekpevi gã wo le ekplɔ̃ dzi. Exɔ me nuzazã vovovowo le exɔme.

Yevu aɖewo le afgi ya le ame ɖim heyi ke Yevu eve aɖewo le eke kum ɖe yɔdome. Heyi ke Yevuɔ ɖeka nɔ yɔdoɔ kpɔm. Aƒenɔ ɖe kpakple efovi aɖe nɔ megbe nɔ asem kam heyi ke Yevuɔ ɖeka da ashi megbe nɔ yɔdoɔ me kpɔm dũuu.

Ame hatsotso aɖewo le eŋumɔdzi do eŋu ŋugbi ɖeka le dekɔnuwɔ ɖum le ablɔ edzi. Eya ke wo le ŋu mɔdzia ame wo ewɔ vovovowo ɖum. Nukpɔlawo hã wokpɔm tututu. Nyɔnu aɖewo vivi sem ale gbegbe.

Eɖe kple dada wole afi ya. Ɖevia da asi ɖe fɔkpa dzi. Dada le eka hehem. Emɔ vovovowo le ke woate ŋu woaɖe fɔkpa dzi. Fɔkpa nate ŋu adze atsɔ yi hã le afi ya. Wode nɔnɔnme vovovowo nuwo ɖe ekplɔ dzi. devia de asi le dzi gblo da nu fiam e.

Nyɔŋu aɖe nɔ anyi ɖe eƒe kɔmputa ŋu nɔ asi tem ɖe edzi. Enɔ anyi ɖe eƒe zikpui me do eŋu yibɔ. Ahavivi le ekplɔ̃ dzi nɛ eye ekplɔ̃ hã le ɣie wònɔ eƒe kɔmputa dzi kpɔm nɔ asi tem ɖe dzi.

Aƒenɔvi nyakpɔ aɖe le afisia eyike ewɔ ɖum kɔ asi ɖeka do ɖe dzi. Nukplɔlawo zue ɖe gli ŋuti, eɖewo bɔbɔ henɔ nukpɔm. Foto ɖelawo le foto ɖe ŋu ɖe asi enuwo lem ɖe agba dzi. Ame aɖe nɔ anyi, ame aɖewo tsia tsitre

Maɖewo le woƒe dɔwɔƒe le takpekpe eyake woƒe kɔmpitawo le kplɔ dzi wo ŋunɔla le woƒe ŋgɔ nɔ nu fiam wo le ŋlɔkpea dzi. Ekplɔ gã gbadzea ɖe le woƒe ŋgɔ. Ekea wo katã woƒe susu le ŋlɔkpea dzi.

Nuwɔamitɔ aɖewo nɔ anyi ɖe woƒe zikpiwome nɔ adze ɖom na wo nɔ nɔewo eyi ke ɖevia nɔ efoa ƒe ŋkume kpɔm dũuu. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpidzi elé kaƒomɔ̃ ɖe ashii, maa ɖewo ɖɔ gaŋkuii, maa ɖewo gbalẽ xlẽm, maa ɖewo shi yaƒo, yagbɔŋu ɖe wo ɖokui dzi le abadzi.

Xɔ gã nyakopɔ aɖe le afi ya, yevuwo ƒe nugododeƒe, kaɖigbɛ…wole exɔ me, seƒoƒo nyakpɔwo wole ekplɔ gã gbadza yike nele exɔ me dzi kple fan vi aɖe le exɔ me ƒe kpateme godzi ɖaa.

Dɔnɔdzikpɔlawo kɔ amekuku kɔ yina ɖe fiya ke woada wo ɖo. atinyakpɔwo le afi ma. Ɖɔkitawo ɖo ŋɔtiblanu ɖe ŋtsi, ekɔ asiblanu kɔkɔ bla asi. Ɖɔkta aɖewo wodo agbledefɔkpa aɖewo. Exɔ nyakpɔ aɖewo hã le afi ya.

Le nuɖuƒe nyakpɔ aɖe le afi ya le anyigba keke gbadza aɖe dzi eke ame habɔbɔwo sɔ ɖe eŋu. Ame aɖewo ɖɔ kuku, ame aɖewo do awu vovovowo kɔla vovovowo le eŋu wo le ekpɔm ale kee woawɔe hafi agbleŋlɔŋua nadze anyigba guglu gɔme.

Nuwɔametɔ ɖewo nɔ anyi ɖe woƒe kekeviwo me nɔ abo dada wɔm kpakple asi, eke nuwɔametɔ yake le ŋgɔ la le aboɔ be ya do ɖe dzi, eyike ɖeka ha le le bɔla zim ɖe anyigba koe kplɔe ɖoe. Nuwɔamẽtɔ vovovowo le wòƒe megbe lé woƒe abowo ɖe asi.